Kamar yadda muke gani wannan motace na ɗaukan kaya wanda aka fi sani da kanta akori kura a wani ɓangare a kasar hausa, suna da matukar muhimmanci wajen gudanar da harkokin kasuwanci a cikin al’umma musamman yankunan karkara, irin wannan nau’in motocin mafi yawanci ‘yan kasuwa da manoma ke amfani da su domin safarar kayan gona, kayayyakin masarufi da kayayyakin more rayuwa, suna taimakawa wajen inganta kasuwanci da rage farashin jigilar kaya, suna samar da kaya cikin kankanin lokaci don lokaci guda za ayi lodi azo a sauke su lokaci da ya kamata sannan kuma suna samar da ayyukan yi ga matasa a cikin al’umma don haka yana da kyau a duba harkokin hanyoyin da za a inganta wannan kasuwanci domin amfanin al’umma kamar gyaran titi da kuma fannin tsaro yana da kyau sosai gwamnatin jaha da gwamnatin tararya su inganta tituna domin saukakawa ‘yan kasuwa da kuma sauran masu siyan kaya, wannan mota tana kawo sauki musamman a cikin karkara bama karkara kadai ba har cikin burane tana kawo sauki don lokaci guda za ayi lodi a sauke lokaci guda kowa ya wadata ‘yan kasuwa su wadata masu siya ma su wadata, na goɗe.

Mutum a gona. A ƙauyukan HAusawa, noma yana da matuƙar muhimmanci kuma ana ganin mutane da yawa suna aiki a gona. Ga yadda ake aiki a gona: ana shuka abubuwan da ake aiki a gona, ana shuka, ana noma, ana yanka ciyawa, ga ana buƙatar iri, shuka masara, shuka dawa, shuka rogo, shuka shinkafa. Kayan aiki: ana buƙatar farma, ana buƙatar garma, ana buƙatar takobi, ana buƙatar madafa, ana buƙatar jakar iri, ana buƙatar jigo, don maganin ƙwari. Nau’o’in shuke-shuken: za a iya shuka masara, dawa, shiinkafa, rogo, wake, gyaɗa, tumatur, albasa da dai sauransu. Ahmm, don haka, noma tushen arziƙi ne, a girmama manoma da darajar aikinsu, wajen samar da abinci ga al’umma. Noma muhimmin… noma tana da muhimmanci a duk faɗin duniya, ba ƙasar Hausawa ko Nigeria kaɗai ba, a kowane yanki ana buƙatar manoma domin ta hanyar noma ne za a samu abinci, a samo walwala, da yawan abincin da mutane za su yi amfani domin gina rayukansu. Don haka, a girmama manoma.

Wai ko kunsan kasuwa ta kasu kashi-kashi akwai kasuwar da za ka shiga ‘yan kayan miya kaɗai za ka gani da kayan da ake saye yau da kullum, wani ko kun san Nijeriya ƙasar mu ta raraba kasuwa. Akwai inda za ka shiga tufafi kaɗai zaka gani, akwai kasuwar da za ka shiga kaga ‘yan dabobi kawai za ka gani su ne kasuwar kara, kara ake ce musu duk inda ka je za ka ji an ce kara kenan kamar yadda muke gani nan hoton kasuwar ‘yan kayan miya ne kawai da kayan hatsi da ake ci yau da kullum. A cikin kasuwa akwai mutane daban-daban akwai mutane iri-iri wasu za ka shiga suna da saurin fushi, wasu za ka shiga kuma suna da fara’a to yanayin shigan ka yanayin yanda mutane za su mu’amalar ce ka in kaima kana da saurin fushi za ku iya yin faɗa sosai da su, har ma ku ɓata ma juna rai har ma a fasa yin cinikin. A Nijeriya akwai mutane iri-iri akwai wasu za ka ga sun haɗa kai ‘yan kasuwan fa sun haɗa kai dukkansu ya zama farashin abu ɗaya kamar a ce abincin masarufi, kamar shinkafa haka hatsi da sauransu za ka ji an ce duka duk tiya kaza duk tiya kaza haka suke yi su haɗa kansu ba sa so a shiga wannan, a shiga wannan gaskiya akwai nishaɗi sosai a kasuwa saboda wasu irin masu saida mangyaɗa, masu saida fiyo wata, masu yawon nan suna waƙoƙi daban-daban za ka yi dariya wasu kuma za ka tausaya saboda halin da suke ciki. Kasuwan kayan miya gaskiya suna da kwamacala sosai saboda kowa zai zo wani ma zai zo da naira ɗarin sa ya ce yana so a bashi kayan miya ɗari Allah sarki kowa da hali sarki.

Rumfan kasuwa. Rumfan kasuwaci mafi yawanci ana yin ta lokacin baje koli, wasu ma a kasuwanin su amma mafiyawanci gaskiya a lokacin baje koli ake gani saboda a zo a yi farashin mai rahusa, mutane su zo su siya su kansu ‘yan kasuwa kayan su sun daɗe ba a siya ba su zo su kawo su farashi mai rahusa mutane su raba su da su ko kuma lokacin a sallah haka a haka suna so su yi jihadi a rage kuɗi a sisiya. Mafiyawanci gaskiya rumfan kasuwanci da ake yi ake kafawa za ka ga an yi cika wuri kowa da rumfarshi kowani al’ada da nashi wasu za ka ga ‘yan Kaduna ne su zo Zamfara, a’a wasu ɗan Kano ne su zo Kano su zo Zamfara haka a zo a yi rumfuna iri-iri amma cikin kasuwa suke kwana cikin wannan kasuwan da ake kafa rumfuna ita ce kasuwar baje koli kowa zai kawo nashi kaya zai kawo nashi al’adu iri-iri za ka ga wasu su riƙa za ka ga sume amma duk a cikin rumfan nan wasu ma cikin kasuwan suke kwana saboda ba nan garin su yake ba. Gaskiya rumfa kasuwa mai rumfa baje koli kenan ana samun sauƙi ko farashi mai rahusa a wannan kasuwan kana samun ana sa waƙa a tsaya nan wurin ana sa duma duk wanda ya zo ya yi nishaɗi ya yi siyaya da zai yi akan yi haka, gaskiya wannan kasuwa ce da ake fata domin baje koli.

Bikin aure wata hidima ce da ake yin ta idan mutane suka haɗu suka yarda da juna a fanin soyayya wasu ma ba soyayya ba kaɗai, ana yin auren zumunci tsakanin mace da na miji. Al’adu na aure sun bambanta sosai tsakanin addinai, ƙungiyoyi, ƙabilu, ƙasashe da dai sauransu, akwai hanyoyi da dama da ake bi dan tabbatar da cewa an gudanar da wannan taro cikin nasara misali ana buƙatan shiri mai kyau wanda ya haɗa da zaɓan wurin da za a yi biki, kayan da za a sa, kayan abincin da za a ci da dai sauransu. Ana kuma tsara yanda za a gudanar da bikin wannan yana tabbatar da cewa an yi biki cikin tsari duk da a wannan lokaci namu al’adu da yawa sun karɓa al’adar gajiyan yanmacin Turai na fararen kaya wanda wasu ke amfani da zobe a wuri wanda ake cema zoben alƙawari, akwai wa’yansu al’adu da ake yi da suka shafi kai kyaututuka da iyalan ango da amaryan, aure yana da matuƙar mahimmanci saboda yana da haɗa kan iyalai guda biyu wanda ba su taɓa sanin juna ba da sun san juna ba su taɓa sanin dai wani soyayya zai shiga tsakanin su ba har a ƙulla aurataya. Bikin aure na da matuƙar daɗi sosai saboda ana raye-raye, waƙe-waƙe da wasanni da dama bikin aure yana da daɗi tun bare auren soyayya ba ne. Na gode.

Bikin aure hidimomi ne da ake yi da dama idan mutane biyu suka ce suna son junan su, to na farko dai duk da ko an san angon akwai wata gaisuwa da ake zuwa a yi wato gaisuwar aure kai gaisuwa mu a nan arewacin Nijeriya ana cewa gaisuwan aure. Ango zai zo da shi da abokanan sa su zo su gaishe da mahaifin amarya, mahaifin amarya zai mishi tambayoyi, shi ma ba shi kaɗai zai zauna a wurin ba, zai zo da ƙaninsa wasu ‘yan uwansa, wasu amintatu nasa, ama ango tambayoyi a tambaye shi bayan wannan tambayoyin a san aikin da yake yi duk za a mashi wannan. To, a can kudanci Nijeriya gaisuwan aure ana yin ta daf da aure wanda ango zai zo ya gaishe da uban amarya har kwantawa yake ƙasa da kyaututu kansa da ya kawo shi ne zai tabbatar da zai iya kula da ‘yarsu sosai da sosai, gaisuwar aure akan yi ta lokacin da aka tabbatar da za ai auran kuma gaisuwan aure tana da matuƙar mahimmanci saboda nan za a gane tarbiyan yaro da amintar shi da hankalin sa, gaisuwar aure tana da kyau a wani ɓangare ma za a zo ana rufe fuska ana meye baba najin kunya, shi yaro najin kunya. Abubuwa dai da dama suna faruwa lokacin gaisuwar aure, gaisuwar aure tana da matuƙar mahimmanci da dole ana so a ga tarbiayan yaro da hankalinsa da wannan ake ganin komai da gaisuwar aure. Na gode.

Kamar yadda muke gani, wannan sunansu Kwayo. A cikin Hausar gargajiya suna da matuƙar muhimmanci a cikin al’adu da tarihi da wasu al’umma musamman a Africa. Suna ɗaya daga cikin nau’ukan kuɗaɗe na gargajiya da ake amfani da su a wasu yankuna na duniya, musamman a cikin kasuwanci da kuma al’amuran yau da kullum a zamanin da. Waɗannan kuɗaɗe asalinsu ana samun su cikin ruwa ne, halittar ruwa ce. A lokacin da ake amfani da su, waɗannan kuɗi suna wakiltar kuɗi, kuɗi na gaske wanda ake amfani da su suka kuma zama sanannu cikin kasuwanni. Ana amfani da su wajen saye da sayarwa kuma suna da matuƙar daraja a cikin mutane. Wannan kuɗaɗe, sun kasance wata hanya ta musanyar kuɗi ko kuma kaya da dai sauransu kuma suna nuna alamar arziki kuma suna nuna alamar wadata, don wasu suna amfani da su don samun mulki da dai sauransu. waɗannan kuɗaɗe suna da matuƙar kyau, ga tsada. Ana amfani da su a matsayin hanyar kyaututtuka da kuma lokacin hidimar buki. Wannan yana nuna mana cewa, ba kuɗi kaɗai… ba don a yi canjen kaya da su kuma canjen kuɗi da su ba, ana amfani da su don kayan ado, kayan kwalliya da dai sauransu. Wasu kuma suna amfani da su a wasu nau’ukan harkar addini. Wannan yana nuna mana darajarsu a cikin al’umma kuma yana nauna mana muhimmancinsu a harkokin kasuwanci da kuma zamantakewar yau da kullum. A wannan lokacin da aka samu kuɗaɗen zamani, wannan kuɗi, an kai su gidan tarihi don nuna ma yara su san yadda iyaye da kakanni sunka yi amfani da kuɗin kuma sunka yi kasuwancinsu cikin nasara da kuma cikin nagarta. Wannan kuɗi suna da matuƙar tarihi da kuma daraja a cikin tarihin Nigeria. Ba Nigeria kaɗai ba, africa gabaki ɗaya. Na gode.

A cikin ƙasar Hausa ko in ce ƙasar gabakiɗaya Nijeriya ana samun nau’ikan kuɗaɗe daban- daban da suke da daraja da yawa, a cikin Nijeriya ana amfani da kuɗi kamar haka: daga babba zuwa ƙarami, akwai naira tun da, akwai naira ɗaya amman yanzu saboda darajar naira ɗaya ta yi yawa, ta yi ƙasa da yawa ba ta da daraja an ma cire ta daga cikin lisafin kuɗaɗen Nijeriya. Akwai naira biyar, akwai naira ashirin, akwai naira goma, akwai naira talatin da dai sauransu dukansu naira biyar ɗin nan, naira goma da naira ashirin duka suna da takardunsu, amman daga talatin ba ta da takada sai dai ka haɗa goma da ashirin takarda guda biyu su ba ka talatin. Akwai kuma naira hamsin, akwai ɗari, akwai ɗari biyu wa’yan nan kuɗaɗe da na lisafa ana yawan amfani da su ne a cikin kasuwani, amma ƙanana saboda naira hamsin ɗinka zai siyan maka omo ko ruwa da dai sauransu, cikin naira ɗari ɗinka ka iya siyan maka kayan miya ba laifi dai gaskiya su suna da daraja daga nan sai a matsa a je ɗari uku, ɗari huɗu, ɗari biyar, ɗari biyar tana da takardanta ita kaɗai, za ka iya siyan abubuwa da dama da ita duk da dai kuɗin darajar daraja ce da kuma abin da za ka siya indai za ka siya wani abu kamar biredi za ka iya samun biredin naira ɗari biyar, sannan kuma akwai naira dubu ita ce mafi daraja a cikin kuɗaɗen Nijeriya, gabakiɗaya naira dubu za ta siyan ma abubuwa da dama na amfani na masarufi da kayan more rayuwa in ka haɗa naira dubu ita takardanta ita kaɗai nan za ka harhaɗa su ka harhaɗa su ka sayi abubuwa da kake so. Amma daga naira biyar, naira goma, naira ashirin, hamsin, ɗari, ɗari biyu, ɗari biyar da naira dubu su kaɗai muke da su a Nijeriya a takarda, da an yi amfani da sulala amma gaskiya yanzu an dena amfani da sulala don an riga an gano darajar kuɗin tana ƙara yin ƙasa da da dayawa so shi ya sa an ka daina amfani da su, amma wannan kuɗaɗen ake amfani da su a cikin Nijeriya. Na gode.

Ƙararrawan tashi daga kwana, ƙararrawan tashi daga kwana tana da matuƙar muhimmanci ga wanda suka tsara rayuwar su mai kyau, ƙararrawan tashi daga kwana tana taimakawa wajen baka lokacin da za ka tashi ka shirya isashe ko kuma ka tsara rayuwarka kan ayyuka da dai sauransu, tana da matuƙar mahimmanci musamman ga wanda kan zuwa makaranta ko aiki ko kuma masu zuwa motsa jiki da safe saboda wasu in ba su da lafiya ana ba su lokacin da ya dace su tashi, kamar lokacin da ake asuba ta ɗan buɗe haka ana so su tashi su je su ɗan motsa jikinsu, yanzu mun gode da muka samu lokaci ya ƙara wayewa ga Turawa suka ba mu damar da za a samu ka sa wanga ƙararrawar a wayanka. Da fa mutane sai dai su amfani da zakara ya yi kukuruku, cikin safiya sai ka ga sun tashi ko kuma asuba ko kuma kalon girgije da suke baka daman lokacin da ya kamata ka yi abubuwa, wannan ƙararrawa gaskiya suna taimakawa sosai, wasu suna sa waƙa, addu’oi, wasu kuma suna sa dai wani motsi da zai tada su dai wasu dai duk da ba su zuwa aiki gaskiya ba su damu da shi ba, dan kamata ni ban damu da shi ba, yana ma ɗan samun ciwon kai amma gaskiya yana da matuƙar muhimmanci musamman ga masu zuwa makaranta, iyaye masu tada ‘ya’yansu da masu zuwa aiki. Na gode.

Wannan fili ne da ake ajiye mashin, babura, ɗan-acaɓa da dai sauransu, duk suna ne da ake kira mashi. Ana yawan kiran wannan fili, tasha, tashan mashi. Gwamnati tana tanadar shi domin rage cunkoso da kuma rage ɓarna da ake yi cikin garuruwa. Mafi yawancin mutane in suna ganin abubuwan mutane akan titi sukan shiga su ma mutum ɓarna ko a sace. To duba da irin wa’innan abubuwa suna yawan faruwa sai gwamnati ta tanadi wannan fili domin ajewa, don rage cunkoso. Suna saukaka zirgazirga da kuma in mutum na bukatar abun hawa zaije wurin ba tare da wani bata lokaciba ko wani naime naime. Kana tashi gida ka riga kasan filin da zakaje ko ince tasha. Wanna tasha musamman acikin guraren da akwai mutane chinkoso gaskiya tanada matukar muhimmanci, kuma sannan suna kara hada kan mutuneda kuma sanin iya adadin mutanen da ke da wannan abun hawar, misali, n wannan nada abun hawa da yake kasuwanci dashi indai har yana zama cikin tashar za'a sanda zamanshi, aman akwai masu shi wannan nasune zaman kansu yake, wannan kuma ba na kasuwanci bane wannan kuma duninda mutum ya ajiyeshi bashi da matsala. Nagode, abunda zaniya cewa akan filin ajiye mashina ko ince tashar babur ko dan acaba.

Wannan fili ne da ake ajiye mota, ko kuma in ce tasha. Wannan wuri ne da ake warewa domin ajiye motoci na hawa, da mashina wanda suke ssauƙaƙawa wurin ajiyewa da kuma rage cinko a cikin garuruwa. Wannan suna da matuƙar amfani musamman a cikin birane ko kasuwanni, da ake yawan samun cinkoso kuma ake wahalan samun wuri mai kyau da ake da z aka ajiye matanka. A cikin a irin waɗannan wurwren gwamnati ta killace su, ta ware su domin mutane su zo su ajiye motocinsu. Sannan kuma irin wannan abun yana kawo sauƙin zirga-zirga, da mutum ya zo ya san inda zai ajiye motarsa, da mutum ya fita yasan inda zai je. Irin mutanen da ke zuwa garuruwa, sun san akwai wani fili da z aka je na tasha in da z aka samu tikitin shiga garuruwa. Sannan kuma a kasuwanni ana samun, irin wannan fili na ajiye motoci saboda da sauƙi ga mutane, da an zo ka ajiye motanka, da rage cinkoso dan motocin nan suna kawo matsala sosai, nan kake samu ka ga wani an taɓa masa mota ko kuma an shafa mashi mota.. Irin waɗannan abubuwan a cikin kasuwanni. shi ya sa aka tanadi wannan fili, kuma yana da matuƙar muhimmamnci. Bugu-da-ƙari yana taimakawa wajen, taimakwa da am lalacewan mota, da kuma sauƙaƙawa da kuma sanin mutane sanin adadin mutanen da ke irin wannan kasuwancin. Na gode.

Wannan wani sarki ne da aka yi cikin tarihin ƙasar Benin. Wannan sarki ya yi fice wajen kula da al’adu na ƙasar Benin. A lokacin mulkinsa yay i ƙoƙari wurin inganta haekokin noma, kasuwanci, wanda ya taimaka wajen bunƙasa tatttalin arzikin yankin. A haka ya kasance mai kula da al’adu da al’adu, yana tabbatar da cewa an cigaba da gudanar da bukuwan gargajiya da suka yi fice a al’ummar Benin. Wannan sarki na ƙasar Benin yana da matuƙar muhimmanci a cikin tarihin masarautar ƙasar Benin. Yanda ake koya za a ba da labarin, yana cikin sahu na gaba za a kira sunan shi. Idan aka yi la’akari da shi a matsayin wani daga cikin manyan sarakuna a cikin sarakuna da suka jagoranci ƙasar Benin da samar mata da cigaba da adi sauransu. Wannan sarki na ƙasar Benin yana da matuƙar muhimmanc su kansu ‘yan ƙasan Benin, dan ya kawo masu tattalin arziki da sauransu. Ba yanda za a tattauna, tattauna ƙasar Benin ba tare ba tare da an ambace sunansa ba. Wannan sarki ko a wani ƙasa ko kuma a wani birane aka kira sunan shi yana da matuƙar tarihi a cikin ƙasar Benin. A cikin tarihin ƙasar Benin na ƙasar Najeriya ya kasance mutum ne da aka zagaye, yay i zirga-zirga wurin ayyuka da suka shafi al’adu da tarihi na ƙasar Benin. Na gode Allah ya sa an fahimmata.

Kamar yadda muka gani wannan gida ne na laka, wannan gida na laka ya kafa tarihi a yankunan Najeriya. Ba a Najeriya kaɗai ba har a wasu yankuna a Afirika. Wa’yannan gidaje sun shafi yayuwar al’umma da kuma yadda ake gina su. Gidajen nana na laka ana amfani suna da matuƙar amfani lokacin zafi, don suna sakin danshi a cikin gidajen, sannan kuma a lokacin sanyi kana ɗan jin ɗumi-ɗumi a cikinsu. Asalin yanda ake gina su, ana amfani da laka da kuma itace. Duk da dai gaskiya yanxu zamani ya canza an daina amfani da su. Sabosa saurinn lalacewa da kuma ruwan sama suna hudawa suna shiga cikinsu. Wannan gidaje su ne asalin yanda magidanta suke gidajensu a cikin Najeriya, ba Najeriya kaɗai ba har Afirika gaba ɗaya. Suna da matuƙar muhimmanci dan su ne suka ba, wannan gidan na laka shi y aba mutane muhalli, inda za su zauna inda za su zauna su yi rayuwa da iyalansu. Na gode.

Kamar yadda muke gani wannan gidan sama ne, amma ban a zamanin yanzu ba, na zamanin da. Bari in ba ku mamaki wannan gida gidan ƙasa ne, wato gidan laka, ana gina shi ne a lokaci da ake amfani da ƙasa ko kuma laka za a gina gidaje. Wannan gidan gida sama, a lokacin dori masu attajiran gari da ‘yankasuwa ke gina irin shi, saboda inganta shi suna amfani da laka, itace da duwatsu. Ka ga an banbanta masu kuɗi da marasa kuɗi, saboda ƙara masa inganci sai a sa masa duwatsu saboda ya riƙe. Yana da matuƙar tarihi a cikin al’ummanmu da kuma gadonmu. Wannan gidaje na ƙasa suna da amfani a lokacin zafi, saboda suna da sanyi, suna ɗaukar danshi a cikin ɗaki, a wani lokaci kuma sanyi suna ɗaukar zafi, z zaka ji ɗaki yayi ɗumi zan daɗin shiga. Wannan gidaje, ana fuskantan ƙalubale kamar fuskan lalacewa lokacin ruwa da kuma lokacin da ake samun iska mai yawa na gaske. Yanzu dai an sami wayewa da kuma cigaba a rayuwa, an koma ana anfoni da ƙwaguwa wato wasu blocks ne da ake amfani amfani da su. Mafi yawan mutane ba mu san asalin sunan blocks da Haus ba, ana da ice masa bulo bulo, shi ne sunan shi. Gaskiya wannan gidaje sun taka rawar gani a zamanin da, a wasu yanakuna na Najeriys hsr Afirika gaba ɗaya. Suna da tarihi mai ɗumbin yawa, in an ce a zurfafa tarihi za mu kwana a wannan lokaci, gaskiya suna da matuƙar muhimmanci ga al’adunmu da tarihinmu Wa’yannan wannan gida gidan sama da kuka ganshi, ku bassi kawai saboda gidan attajiran mutanen dauri ne. nag ode..

Kamar yadda muke gani Osamurere Josep ne, yana ɗaya daga cikin shafararrrun mawaƙa a Najeriya, wanda ya shara musamman a kiɗe-kiɗe na zamani. Da kuma wasu waƙoƙinsa da suke ɗauke da darasi na siyasa da al’adu. Duk da cewa an fi saninsa da kiɗi da kuma waƙa, yana ɗaya da kicin mawaƙa da suka yi amfani da kayan kiɗi na gargajiya a cikin zamani, ciki har da bututun filter, Wannan bututu na filter yana kawo wani salon a musamman ga waƙoƙinsa. Yana haɗa sautuka na gargajiya da na zamani duk a wuri ɗaya. A cikin wasu waƙoƙinsa yana amfani da filter don kawo murya da za ta iya ɗaukar hankalin masu saurarensa. Amfani da wannan filter da yake, duk wani mai sauraro ko da mutum wucewa mutum ya zo yi, ya ji wannan amo na kiɗa dole sai ya tsaya ya ji. A cikin wannan abun nan am filtan da yake amfani da su, akwai wasu salo da suke bayarwa na musamman, musamman a cikin lokacin da yake ba da wani kyakkawan kiɗa, mai tsari da yake ba da bayani a kan al’adu da kuma kyawawan tunanin al’ummanmu na Najeria. A cikin al’adunmu na Najeria kiɗan filter yana da matuɗar muhimmanci sosai. Yana amfani da kiɗannan don ƙara bayyana al’adunmu da kuma gadonmu. Kuma wannan kiɗa na shi yana ƙara inganta wasa da kuma, nagarta na al’adunmu na cikin Afirika da duk duniya gaba-ki-ɗaya. Wannan waƙa nashi yana sa ana ƙara sanin al’adunmu da kuma gadonmu. Na gode.

Kamar yadda muke gani wannan wani wur ne da aka tanada domin girki. Gidan girki na waje na nufin wain wuri da aka yanka ko kuma aka killace domin girki a wajen gida. Wannan yana yana zama ɗakin girki da aka gina da bulo, kuma ɗaki da aka yanka aka killace kwano domin girki a waje. Abubuwan da ake cikin wannan ɗakin girki, akwai murhu, teburi yanke-yanke, kujerar zama ta ƙasa da dai sauransu. Wannan wuri na ba da damar girki ko cin abinci abinci cikin yanayi mai kyau na waje, musamman a lokulan rani ko kuma lokacin da ake sanun daɗin iska a waje. ɗakin girki na waje yana da amfani sosai a lokutan hutu ko kuma lokutan bukukunu. Inda mutane za su zo su shirya abinci na taro domin dangi ko kuma abokanai. Irin wannan wur I, irin wannan ɗaki na girki yana da matuƙar muhimmanci a kowane irin gida domin irin wannan taro da za a yi, dukwanen da za a yi amfani da sub a lalle za su iya shiga cikin kicin na gida ba. Wannan ɗakin girki ko kuma wuri da aka yanka a waje domin girki, akwai wasu murafai da akai amfani da su daban-daban. Akwai murhu na ƙarfe, akwai murhu na ƙasa, akwai kuma murhu wanda aka aza duwatsu guda uku sai a aza tukunya a kansu, a kan girman wata tukunya ma ita kanta tana da ƙafafunan da za su riƙeta., kun ko ga kicin dai na cikin gida ba za a iya amfani ba. Wannan ɗaki na girki yana da matuƙar muhimmanci domin uk wani abinci da za a iya yi ko kuma za a sarrafa, za a iya yin shi a wannan ɗaki na girki. Ba lallai a iya yin shi a cikin ɗakin girki na cikin gida ba. ɗakin girki na waje yana da matuƙar muhimmanci a kowane irin gida a kowane irin lokaci. Kash! Lokaci guda ba a iya amfani da shi, shi ne lokacin damina, duk da adi wasu suna yin shi ya zamana ɗaki ba kwano ba, to in dai ɗaki ne tabbas za a iya amfani da shyi kuma gaskiya yana da amfani a cikin al’umma da dai sauransu, na gode.

A cikin al’adun Hausa, shuwagabanin fada masarauta suna da muhimmiyar rawa wajen jagorancin al’umma, kuma da kula da tsarin mulki. Fadar masarauta it ace cobiya jagoranci da al’uuam ke kallo, ya samo masu mafita da jin daɗin rayuwarsu. Shugaban fada da sarkin gida suke da alhakin tabbatar da zaman lafiya da gudanar da al’amuran yau da kullum. Da kuma warware rikici tsakanin al’umma dan dole inda aka tara mutane dole sai an samu saɓani ko wani ɗan hatsaniya. A ɗaya hanyar kuma al’umma suna da muhimmanci wajen tabbatar da tsari musaran mulki masarauta, su ne suke bin umurnin shuwagabannin masarauta, su ne suke bayar da goyan baya wurin shugabancinsu. Sannan kuma a cikin wannan tsari akwai buƙatuwar kyakkwar mu’amula tsakanin shuwagabanni na masarauta da kuma sl’umms domin ta haka ne za a samin zaman lafiya da cigaba al’umma gaba-ɗaya. Shugabannin masarautar al’umma suna taimakawa wajen tabbatar da cigaban ƙasa, da kuma cigaban al’adu gaba ɗaya. Don duk inda aka tara mutane dole samu jagoranci. Shuwagabanin maarauta ana tsara su ne, sarki ke tsara su da kuma halayen tumum ke sa a ba shi sarkin gida. Wasu a bas u sarki gida wasu madahi wasu alaƙa ke sa ake bas u shugabanci. Na gode.

A cikin al’adan Hausawa da sauran ƙabilu a Najeriya, maiwa oba ko kuma in ce sarki girmamawa yana da matuƙar muhimmanci. Oba shi ne jagoran al’umma wanda ake ƙauka a matsayin wakilin kowa da komai a ciki ƙasa. Kuma yana da alhakin jagorancin kula da zaman lafiya na mutane da tabbatar da cigaban al'umma gaba-ki-ɗaya. Baiwa oba girmamawa yana nuna mana matuƙar darajarsa da kyakkyawan dangantakarsa tsakaninshi da shugabancinsa da wanda yake shuabantaka. Baiwa oba girma yana ya faro ne a hanyar gabatar da kyaututtuka da kuma mutuntawa a matsayinsa na oba, wannan yana nufin duk wanda zai zo wurinsa yana yana yakamata ya nuna girmamawa ta hanyoyi daban-daban, wasu suna kwantawa ƙasa, wasu su zo da kyaututtuka, wasu suna yin abubuwa dai daban-daban. A lokuta da dama a lokacin ziyartar sallah ko kuma buki da ake yin a al’adu mutane suna zuwa wurin nuna bajintansu wurin oba. Ba wai oba kaɗai ne ake girmamawa ba, bai wai oba ko sarrki kaɗai ake yi wa a ƙasar Hausa ko Yarbawa ba. Dukkan ƙabilun Najeria suna da da wannan da suke kallo a matsayin sarki ko kuma wanda suke gani a matsayin jagora. Suna zuwa suna mashi irin wannan gaisuwa ko kuma nuna masa daraja komai. Na gode.

Shirin tsare-tsare yana daga cikin muhimman abubuwa da ke tabbatar da nasara a cikin kowane fanni na rayuwa. A al’adar Hausa, shirin tsare-tsare yana da matuƙar muhimmanci domin taimakawa wajen yadda z aka cimma burinka da kasa a gaba kuma wani abu da ake so ka fara. Wannan na nufin ka fin a ayyyaka wani aiki ko kuma a fara wani sabon tsari yana da kyau a fara tsara shi, a cikin hikima da tunani mai kyau, duk da dai aika tsari a rubuce ba a ƙasar Hausa aka fara yin shi ba, kwaikwayon shi muka yi a wurin turawa. Duk da kafin turawa su kawo wannan tsarin mu ma a ƙasar Hausa akwai irin wannnan tsari da muke, saboda akwai lokacin sallah da duk wani abu da za a yi a duba da airin wannan lokaci, za a tabbatar da an gama shi ko kuma ana ƙarewa kafin wannan lokacin ya iske mu. Ana zauna a duba muhimmancin wannan taron,a ana zauna a duba a gani wannan taron ko akwai cigaba cikin shi ko kuma babu. Da dama ana yin taro lokacin sallah don haɗan kan duka iyali ,T=Orthography,B=83221,E=85742 A loka a ƙasar Hausa wannan tsari yana da matuƙar muhimmanci domin sanin lokacin da ya dace a ƙare shi kuma a fara shi. Ba ma a ƙasar Hausa kaɗai ba, ba ma a lokacin buki kaɗqi ba, ba ma a ayyuka kaɗai ba, yana da kyau mutum ya tsara rayuwan shi a lokacin da ya tashi lokacin da yakamata ya yi wannan aiki lokacin da yakamata yay i karin kumallo shi kan shi da dai sauransu. Wannan ba ma a ƙasar Hausa ake yin shi ba a ko’ina ma ana yin shi, duk inda dai ka ga mutum wanda yake so ya samu ingantacciyar rayuwa, yana tsara abu aba dun taro ba dun kanshi, ya samu cigaban rayuwan shi ana yrin wannan tsarin. Na gode.

Ni tun da nake a rayuwana, ban taɓagunin in da zanga-zanga ta haifar aikin mai kyau ba. Duk da ana zanga-zanga na lumana, akwai kuma zanga-zanga na tashin hankali. Dun inda kuka zanga-zanga ta fara dole sai ‘yansanda sun fito, su kare haƙin wand aba sa cikin wannan zanga-zanga, dole a kare haƙin al’umma gaba ɗaya. Su kuama wanda za su fito da inyan zanga-zanga, suna fitowa don bore, kila ta masu alƙawari ba ta cika ba, ko kuma wani abu da yakamata a yi ba a yi ba. Ba ma lallai sai an yi alƙawari ba, akwai ma wani abu da yakamata gwamnati ta yid an cigaban gari da dai sauransu. Akwai inganta ruwa da dai sauransu, to mutane sukan fito su yi zanga-zanga, su kuma ‘yansanda suna fitowa ne don su tsai da su. In an, in gwamnati ta sa gwamnat ta tsai da su, a tilas ana yin haka nan sai a fara rikici, nan a watsa tiyagas, nan a hura guga bindigogi da dai sauransu. Amma zanga-zangan lumana tana haifar da cigaba ne, musamman in an fito cikin lumanan da aka faɗa za a yi zanga-zangan lumana. Tana tabbatar da inganta zaman lafiya da dai sauransu, su ma ‘yansan da ke fitowa suna so su tabbatar da ingancin, zaman lafiyar mutane amma, kash! Saboda ana nan ana so a tasi da mutanen kar su zo su faɗa gaskiya ko kuma wani abu sai a fara hargitsi. A fara ta da tiysgas da dai sauransu. wannan shi ne abun da zan iya cewa a kan zanga-zanga, akwai zanga-zangan lumana, akwai zanga-zanga da ba ta lumana.

Asoso wani yanki ne a cikin Akoko Edo, a cikin jihar Edo Najeriya. Yana da tsayi a mata a kimanin mita ɗari uku da saba’in da bakwai a matakin teku. Wannan shi yake bas hi yanayi mai sanyi da kuma ɗumu da dai sauransu. Wannan Asoso gari ne, ko in ce ƙauye ne wanda yake da wasu aƙauyuka ƙasan shi, guda huɗu, Ani, Efeto, Ako da Efeyana. A min afuwa in na faɗe su daidai, duba da yanda tsaunuka da duwatsu, Asoso yana wurare na shaƙatawa, musamman ga masu zuwa yawon buɗe ido, akwai tsaunuka masu kyau da duwatsu masu ban mamaki. Cikin har da dutsen mai suna Oruko rock, wanda ke jan hankali mutane masu yawon buɗe ido,, Akwai gidajen hutawa akan duwatsun da ake yi, wanda ke ba mutane damar hango gari har garin Kogi da nisan kogin Niger state. Asoso yana da albarkatun ƙasa da yawa, a cikinsu akwai zinarai da dai sauransu. Wannan gari yana da matuƙar tarihi da yawa cikin Edo. Wannan gari yana cikin garuruwan da duk za a afaɗa, sai an faɗe shi saboda wa’yannan kayan alatun dake cikin shi.. Ga gurin shaƙatawa ga guriin buɗe ido ga kuma ma’adanan ƙasa a cikin shi. uma yana cikin gari wanda yake kawo ma Edo tattalin arziki da cigabanta. Na gode.

Ina mai farin cikin samun damar tattauwa a kan wannan batun. Shun ko kuma in ce filin da ake samu a zauna a yi ibadu, ko kuma neman taimako ko kuma yin al’adu. Wannan wuri yana nufin wurn da ake zuwa a yi ibada, wuri ne tsarkakakke, wurin da ake gudanar da addini ko kuma wasu al’adu, cikin Hausa. Duk da mu gaskiya Hausawa ko kuma in ce Musulmai ba irin waɗannan wuraren suke zuwa suke gudanar da addininsu ba. A masallaci ake addini, amma irin wannan wuri, musamman a arewa a samar da wannan wuri don gudanar da al’adu, yana cikin wannan wurin yana da matuƙar amfani muhimmanci, ko in ce yana taimakawa wurin muutane masu zuwa suna nema su yi magana da ruhanai ko kuma gudanar da wasu al’adu da ke da nasaba da addi ko kuma tsarkinsu. A cikin al’adu na gargajiya ko addinai na gargajiya, wannan wuri yana zama wuraren da ke gina ko kuma neman albarka ko kuma neman shawarwari daga magabata,. Dan suna zuwa su faɗa abin da ke damunsu. Sai su je ana masu magana ko kuma akwai masu zama a wurin kamar magabatanmu. Manyan mutane sukan zauna wurin domin saman ma mutane da waraka ko kuma shawarwari. Akwai wurare da dama a Najeri da aka tanada domin irin wannan tsari da kuma zaman lafiyar mutane. Haka-za-lika, Haka-za-lika shahararrun wuraren ibada suna da alaƙa da al’adun gargajiya da kuma tunanin al’umma. Wannan wuri da kuke gani ko a masallaci akwai wurin da ake keɓewa, domin a yi shawarwari ko a yi asirta ko kuma mutum ya nemi taimako da dai sauransu. Duk da ɓangaren arewa ba Musulmai kaɗai akwai ba, akwai dai Hausawa sub a Musulmai ba ne amma dai suna da nasu wuraren da suke zuwa. Na gode.

Yaro mai bacci, yaro mai bacci yana ɗauke da kwanciyar hankali. A lokacin da yake bacci yana samun damar hutawa da kuma girma. Barci yana taimakawa yara samun lafya da kuma samun hutu a ko ƙwaƙwalwarsu, kun san yara akwai jidaniya, ita kanta mahaifiyar yaro tana samun kwanciyar hankali da hutu. Domin duk yaron da ke farke a rana ya dinga sa mamanshi magana kenan, a bari, a bari, a babri,. In kuma da daddare ne su samu daga ita har shi su samu kwanciyar hankali da kuma natsuwa. Duk yaro ma mai baccin rana, shi ma yana samar ma mamanshi kwanciyar hankali, da natsuwa. Bacci na yaro yana ɗaya daga cikin muhimman abubuwa a rayuwarsa, dan yana samar masu da lafiya da kuma ba su ikon girma cikin kwanciyar hankali, dan wannan jaganiyan nan z aka ji sun sami ɗan ƙwarzane a ƙafa, a’a sun samu wannan ciwon a hannu da dai sauransu. Amma in suka samu suka kwanta sukai bacci, shi kanshi wannan da ake ganin ana sa yara baccin ran aba a san taimaka masu ake yi ba. Amma z aka ji wasu suna cewa wannan yaron bai da aiki sai bacci, ba wannan ba ne magana kai lafiyar ɗanɗanka za ga duba, ba maganan mutane ba. Bacci da yaro ke samu yana samar masu hutu da kuma ikon girma cikin natsuwa na gode.

Ma’aikata masu kula da hanya da titi da kuma muhallin al’umma. Wa’yannan ma’akata suna da matuƙar muhimmanci a cikin al’ummanmu. Lokacin da ma’aikacin key i aiki domin tsaftace hanya, yana nuna mana kulawa da inganta rayuwa da kuma lafiyar al’umma. Tsaftace hanya yana taimakawa wajen rage gurɓatattun muhalli da kuma gurɓatattun ruwa. A hanya a yananyin da ake tsaftace wuri, wani z aka ga am magudanan ruwansu ta toshe, nan ne ruwan ruwan za su ta ja har su tafi gulbi, daga nan a samu a ɗebo ruwan gulbi a ce za a sha. To ina za a samu lafiya kuwa, in dai har ana shan irin wannan ruwan. To wa’yannan mutanen suna taimakawa matuƙa, wurin inganta lafiya da zaman lafiyar mutane cikin al’umma. Wannan aiki yana ƙafafa gwuiwar al\umma don su kasance masu kula da muhallansu su ma. Don kullum a zo gaban gidanka a share, kana fito da shhara ai wata ran kai da kanka ka yi wa kanka faɗa. ka ce wai mai ya sa nake yin haka, dan yakamata mutum ya tattara ya je akwai wani shara da aka tanada domin dun wanda ya fito da sharan gidansa ya kai ta nan wurin. Gwamnati tana matuƙar ƙoƙari domin kula da lafiyarmu da kuma inganta rayuwarmu. Na gode.

Malami a cikin aji, Malami a cikin aji yana gudanar da aikin koyarwa, tare da ɗalibansa yana bas u ilimi mai amfani. Yana amfani da fasaha da kuma dabaru don tabbatar da cewa ɗalibai sun fahimci darasi. Malami yana shi ne jagora a cikin aji, kuma yana aza moluta domin kula da aji in bayanan. Yana tattauna da ɗalibai kuma yana amsa bambayoyi kuma yana bas u tambayoyi don tabbatar da cewa ɗalibai sun fahimci darasin da aka masu. Domin yana taimakawa wajen samar da ilimi da kuma tarbiya, wasu suna tunani a gida kaɗai ake samun tarbiya, a’a tabbas a cikin makarantu ma ana samun tarbiya. Malamai suna bayar da tarbiya matuƙa. Dan in kan an samu malamai ƙwarai al’umma ta gyaru. Wannan kuma yana duk godiya ga malamai, muhimmancin malamai a cikin al’umma suna gina alumma, suna gina yara saboda yara sune manyan gobe. Suna jagoranci yara dole sai da jagoranci a kowace al’umma. To in an ce ai jagoranci a cikin alumma, yara ma suna buƙatan wanda zai masu jagoranci saboda ana kallon su ne manyan gobe, tunda suna ƙarfafa ƙwaƙwalwa, saboda ana ganin wasu suna da gane karatu da sauri wasu kuma bas u ganewa,. To malami kaɗai ya san yadda zai yi dabaru da zai sa kowa yah au daidai titi guda. Da kuma yana nuna ma mutane hanyar nasara, dan in ba malam ya za a gane hanyar nasara, in za a samu wanda za su gurɓata ma yara ƙwaƙwalwarsu. Malamai hasken al’umma, ana ma malamai taken hasken al’umma, wasu kuma sukan ce teacher uban karatu. Sun sun sato kalma daga wurin turawa, ana ana kan ce ma teacher uban karatu. Tabbas kan su ne uban karatu, kuma sun aba da ilimi da karatu mai amfani, da kuma mai inganci, nag ode.

Gudanar da aiki cikin lokaci. Ina nufin yadda mutum zai tsara lokacinsa domin samun nasara da kuma rage ɓata lokaci. Shi lokaci yana ɗaya daga cikin abubuwan da ba za a iya mayarwa baya ba, don haka, yana da kyau mu yi ƙoƙari, mu tsara shi cikin nasara. Yana da matuƙar muhimmanci a cikin rayuwar yau da kullum domin yana taimakawa wajen ƙwarewa a aiki da kuma gudanar da ayyuka cikin tsari. Akwai wasu hanyoyi da ake bi in kana so ka tabbatar da ingancin gudanar lokacinka. Na farko: tsara lokaci:- yana da kyau mutum ya tsara lokacinsa, ya san lokacin da ya kamata ya fara aiki da lokacin da ya kamata ya ƙare shi. Sannan kuma akwai sanin manufofi:- sanin manufofi shi ne zai ba ka ikon sanin muhimmancin abu da kuma rangantan muhuimmancinshi. Sannan akwai rarraba ayyuka:- shi rarraba ayyuka yana da asali ne a wurin sanin manufofi, in dai ka san manufofinka, dole ne a rarraba ayyuka bisa muhimmancinsu. Akan fara aiki mai muhimmanci a farko sannan wanda bai da muhimmanci a mai da shi sahun baya. Sannan kuma ana so ka san guje jinkirin aiki, kar ka kuskura ka jinkirta wani aiki, musamman mai muhimanci, yana sahun gaba, ka mai da shi na baya, ka kasance mai halin lura da lokaci. Ka san lokacin da ya kamata ka fara kuma ka san lokacin da ya kamata ka ƙare. Sanin wannan lokacin, farawar lokacin da ya kamata ka fara da gama shi yana tabbatar da cewa ka yi tsari mai kyau kuma ka san muhimmancin lokaci. Sannan kuma yana da kyau a ba wa rai hutu, shi rai, yana buƙatar hutu, ƙwaƙwalwa na buƙatar hutu, zuciya na buƙatar hutu, gangar jiki ma na buƙatar hutu. Wato in ba ka huta ba, ya za a yi ka yi aiki cikin walwala ko kuma cikin farn ciki? Shi ya sa aka ce ka guje jinkiri. In ka jinkirta aiki mai muhimanci zuwa ƙarshe, to ai jiki ya riga ya gaji, ya za a yi ka yi shi cikin nasara kuma cikin farin ciki? Don yana da kyau mutum ya yi shi cikin walwala kuma ka yi kana cikin shauƙin yin aiki. In ba ka yi shi cikin murna ba, ya za a yi ka ji daɗin yin aiki? Babu. Na gode.

Akwai salo na adon gashi da ake yi na gargajiya daban daban, duk da mu a ƙasar Hausa, gaskiya muna amfani da gyale da aka fi sani da mayafi da hula, musamman a lokacin bukuna ko bukin Sallah da dai sauransu. Akwai ado na gashi da ake yi iri daban daban: wanda za ka ga an sa ma gashi wani kwalliya bayan kitso yana reto a baya ko kuma a gaban gashi. Wasu kitso ana yin su, a zubo su a gaba, kai, gwanin sha’awa! Wasu kuma za ka ga ana irin kitson nan shiku, a tsakiyar kai, za a tattara gashin nan gaba ɗaya, a yi shi. Wani kuma za ka ga duk an zuba su a baya, wasu kuma gefen kai, da dai sauransu. Kai! In ana bukin sallah, kar ka so ka ga irin kitson da mutane ke yi Kai! In ana bukin sallah, kar ka so ka ga irin kitson da mutane ke yi domin gyara gashinsu da kuma ado, wasu domin iyalinsu, wasu kuma domin mazajensu da dai sauransu. Akwai al’adun da ake yi domin… akwai lokacin da ma ake warewa, domin gyaran gashi, musamman bukin Sallah ko kuma bukin aure. Ita kanta amarya idan lokacin bukinta ya yi, kar ku so ku ga irin bajintar da ake yi cikin kanta, domin burgewa da kuma samar da sabon samfuri a saman kai. Akwai wasu al’adu, akwai wasu kitso da anka aro wurare daban daban, in ma kuka ji sunansu, ku kanku za ku san abin sha… Ebira kash! Kar ku so ku ga irin wannan kwalliya da ake yi. Sannan kuma akwai wani hannu-biyu, shi wannan samfuri ne daban, amma ana amfani da shi, a yi shiku da dai sauransu. Na gode.

Kokawa na gargajiya. Kokawa wasa ne na gargajiya mai tarihi da daraja a cikin al’adar Hausawa da wasu sassan Africa. Wannan was an yana da matuƙar muhimmanci wajen nishaɗi, haɗin kai da ƙarfafa al’adu. Ga cikakken bayani: Tarihin kokawa:- kokawa na ɗaya daga cikin tsofaffin wasannin gargajiya da ake yi a Africa, musamman a Arewacin Nigeria. An gada wannan wasa ne, daga kakanni kuma yana da alaƙa da jarumtaka da ƙwazo. An fi yin sa a lokutan buki kamar suna, aure, ehm ko lokacin nishaɗi. Tsarin wasan kokawa:- ana gudanar da kokawa a fili mai faɗi ko fagen was da aka tsara musamman don wannan wasan, wannan gasar. Malamai ko masu horarwa suna shirya ‘yan kokawa ta hanyar ba su shawarwari da dabaru. Ana yin gwagwarmaya tsakanin masu kokawa biyu kuma burin shi ne a kwantar da abokin hamayya a gasar. Duk wanda ya fara kwantar da abokin hamayyarsa, cikin cikakkiyar hanya, shi ne ya yi nasara. Kayan sawa na wannan kokawa: ana sanya kaya na musamman, wanda aka yi da zannuwa masu launi. Wasu na ɗaukar ɗamara, ko zani mai matsi, mai matse jiki domin ƙara jin ƙarfi da sauƙin motsa jiki. Babu takalma. Ana kokawa da ƙafa, da… da ƙafa, da ƙafa, ƙasa don tabbatar da cika al’ada. Dokokin kokawa: ba a yarda a yi amfani da duka… ba a yarda a yi amfani da duka ko cizo ba, kawai dabarun jujjuyawan… dabarun jujjuya jiki ake amfani da su. Ana hana amfani da muguwar dabarar da za ta ji wa abokin hamayya rauni. Dabarun kokawa: ɗaukar abokin hamayya, dabaran… gogiya, dabaran lanƙwasa, motsi da ƙarfi. Muhimmancin kokawa: yana ƙarfafa lafiyar jiki, nihsaɗi da wasanni, ƙarfafa zaman lafiya, ƙarfafa al’adu da fitar da jarumai. Amfanin zamani: yanzu ana amfani da kokawa wajen haɓɓaka yawon buɗe ido da jan hankalin masu yawon shaƙatawa. Kokawa na gargajiya ba kawai wasa ba ne na ƙarfii da dabaru, har ila yau yana ɗauke da tarihin al’ada, haɗin kai da ɗabi’u masu kyau.

Shan ruwa da hannu da ƙafafuwa. Shan ruwa da hannu daga famfo yana daga cikin hanyoyin shan, sha, shan ruwa na gargajiya da mutane da dama ke yi, musamman a wuraren da ake samun ruwa kai tsaye daga famfo. Ga yadda ake yinsa: yadda ake shan ruwa da hannu daga famfo. Buɗe famfo ne ruwa:- buɗe famfo ka tabbatar da cewa ruwa yana fita da kyau. Na biyu wanke hannu:- kafin ka sha ruwan, za ka wanke hannunka sosai don cire ƙura ko datti. Na uku kuma goge hannu:- bayan ka wanke hannunka, girgiza su kaɗan don cire ruwan da ya rage, kar ka goge da wani abu, don guje wa ɗaukar datti. Na huɗu tsarin hannu:- tsarin hannu, nannaɗe hannuwanka ta yadda za su yi kamar kwano, haɗa yatsu sosai don ruwa kada ya zuba ta gefuna. Na biyar tattara ruwan:- sanya hannuwanka a ƙarƙashin famfo don tattaro ruwan, cika hannunka da ruwa sosai. Na shida kuma, shan ruwan:- kai bakinka kusa da hannunka sannan ka sha ruwan a hankali, kada ka sha da sauri, don kada ka sha iska ko ka yi tari. Na bakwai, maimaici:- in ka ji buƙatar ƙarin ruwa, maimaita matakan har sai ka sha isasshen ruwan. Na takwas, rufe famfo:- bayan ka gama sha, ka sha, ka ƙoshi sosai, rufe famfo don kauce wa ɓarnar ruwa. Amfanin shan ruwa da hannu: sauƙi da sauri, yana guje wa ɓarnar ruwa kuma a cikin hanya,, yana da amfani a wurin da ba a tanadar da kofin shan ruwa ba. Tsaikon da za ka guje wa: kada ka sha ruwa daga famfo da ba ka da tabbacin tsaftarsa, guje amfani da hannun datti don guje wa cututtuka. Shan ruwa da hannu daga famfo hanya ce mai sauƙi ko mai amfani musamman idan ba ƙa’idojin tsafta.

Rumfar kasuwa a ƙauye. A ƙauyuka, kasuwa na ɗaya daga cikin manyan wuraren ciniki da mu’amala, inda ake siyar da kayayyaki iri-iri. Rumfar kasuwa tana taka muhimmiyar rawa wajen sauƙaƙe ciniki da haɗin kai tsakanin al’umma. Mene ne rumfar kasuwa? Rumfar kasuwa wuri ne da ake siyar da kaya a cikin kasuwar ƙauye. Ana gina ta da ƙasa ta amfani da katakai, bambaro ko ƙarfe. Ana amfani da ita wajen aje kayan siyarwa kamar abinci, kayan masarufi, kayan ado da sauransu. Yadda ake gina rumfar kasuwa:- za a zaɓi wuri, inda za a gina wannan kasuwar. Kayan ginin:- ana amfani da katakai, bambaro, tabarma ko ƙarfe wajen ginawa. Tsarin rumfar:- ana yi mata rufi domin kariya daga rana ko ruwan sama. Kujeru da tebur:- a sauƙaƙe, a sauƙaƙe kaya da kuma zama ga mai siyarwa. Tsari da kayan kaba:- a tsara kayan a fili don jawo hankalin masu siya. Nauyin rumfar kasuwar:- rumfar, akwai rumfar abinci, akwai rumfar kayan masarufi, akwai rumfar kayan ado, akwai rumfar tufafi, akwai rumfar kayan gona, duk waɗannan misalai ne na ire-iren rumfunan kasuwa. Kayayyakin da ake siyarwa:- ana sai da abinci, kayan amfani kamar irin su sabulai, man shafawa, magungunan gargajiya, ana siyar da irin su tufafi, takalma, kayan ado irin su sarƙa, zobe da dai sauransu. Amfanin rumfunan kasuwa:- tana taimaka wa tattalin arzikin ƙasa kuma ana ciniki a sauƙaƙe ba tare da wahala ba. Kuma waɗannan rumfunan suna haɗin kai da kuma ƙarfafa zumunta tsakanin mutane. Tana tallafa wa al’adu. Don haka rumfar kasuwa a ƙauye, tana da matuƙar muhimmanci wajen bunƙasa tattalin arziki, ƙarfafa al’adu da kuma haɗa al’umma.

Tashi daga barci. Tashi daga barci wani abu ne da muke yi a kowace rana, kuma yana da muhimmanci wajen fara ranar cikin lokaci lokacin lafiya da ƙwarin gwiwa. A al’adance, Hausawa na da hanyoyi daban daban na tashi daga barci da fara rana. Kamar tashi daga barci. Tashi daga barci ko kuma farkawa daga barci. Yadda ake tashi daga barci:- Na ɗaya, jin agogo ko kira: ana amfani da agogon tashin safe, ko kuma kiran Sallah don farkawa. Na biyu, buɗe ido: da farko, ana buɗe ido a hankali don shaƙatawa. Yin hakan, yana taimakawa wajen farkawa cikin natsuwa. Na uku, motsi a gado: ana miƙe jiki a hankali don gyara tsokoki. Wannan yana taimakawa wajen samun kuzari, kafin a tashi tsaye. Na huɗu, zaunawa: a zauna a gefen gado kafin a miƙe tsaye. Wannan na taimakawa wajen kauce wa jiri ko gajiya. Na biyar, yin addu’a: Hausawa na yin addua’a ko gode wa Allah bayan tashi daga barci. Na shida, wanke fuska: a tafi bayi don wanke fuska da ruwa mai sanyi. Wannan na taimakawa wajen farkar da jiki da kuma tsarkakewa. Na bakwai. Shirya don fara rana: sanya kaya da shirin fita ko fara ayyukan gida. Yin shirin lafiya yana taimakawa wajen fara rana cikin kuzari. Al’adun Hausawa kan tashi barci, na farko shi ne addu’a, yin addu'a gaisuwa, gaishe da mutanen gida, shan ruwa da kuma fita waje. Misalan maganganun kan tashi barci: na tsahi daga barci, ina jin barci, ya tafi, zan tashi yanzu da dai sauransu. Tashi da wuri daga barci yana taimakawa wajen samun kyakkyawar rana da kuma ƙara kuzari.

Agogon tashi daga barci. A Hausa ana kiran shi, agogon tashi ko kuma agogon farkawa. Misalin amfani: za ka iya cewa, ‘na sa agogon tashi da ƙarfe shida na safe’, ko kuma, ‘agogon tashi ya tada ni da wuri’. Nau’o’in agogon tashi: akwai agogon hannu, agogo na hannu da ake sanyawa don yin kira. Akwai kuma agogon tebur, agogo da ake ajiye a gefen gado don tashidaga barci. Akwai kuma agogon wayar salula, agogon waya da ke cikin wayar hannu. Akwai kuma agogon lantarki, agogo mai amfani da wutar lantarki don yin kira mai ƙarfi. Muhimmancin agogon tashi: yana taimakwa wajen farkawa cikin lokaci, yana sa wa, guje wa makara wurin aiki ko makaranta. Yana inganta tsari da lura da lokacin ayyuka. Ƙarfafa ƙwazon tashi don fara rana. Agogon tashi yana taimakawa wajen tsara lokaci da kuma fara ayuka cikin lokaci. Ka tabbatar ka sa agogon tashi domin ka tsahi cikin wuri da kuzari. Don cin ma burinka na rana. Don haka agogon tashi yana da muhimmanci matuƙa a rayuwar ɗan Adam domin shi zai ta da kai a daidai lokacin da ka tsara ko kuma ka sa shi ya yi maka, ya tashe ka daga barci domin fara ayyukanka a kan lokaci.

Yin tafiya a ƙasa mai tudu. Yin tafiya a ƙasa mai tudu. Yadda ake yin tafiya a ƙasa mai tudu: na ɗaya, yi tafiya cikin hankali, a yi tafiya a hankali don guje wa faɗuwa ko zamewa. Na biyu, ɗauki matakai kaɗan kaɗan, yin matakai kaɗan kaɗan na taimakawa wajen daidaita jiki. Na uku, a hankali da ƙafafu, Na uku, a hankali da ƙafafu, a sanya ƙafafu da kyau don samun daidaiton tafiya. Na huɗu, yi amfani da hannaye, a yi amfani da hannu don daidaita jiki da kauce wa faɗuwa. Na biyar, zaɓi hanya mai sauƙi, a bi hanyar da ba ta da duwatsu, masu kaifi ko datti. Misalan maganganun da za ka yi: kamar za ka iya cewa, ‘ina gangarowa daga tudu’, ‘ka yi hankali yayin sauka daga tudu’. Shawarwari kan tafiya a ƙasa mai tudu: yi tafiya a hankali, yi amfani da takalma masu riƙon ƙasa, guji ruwa ko duwatsu masu santsi don guje wa faɗuwa, yi amfani da sandar taimako, idan ana da wuya, ana iya amfani da sanda don daidaituwa. Yin tafiya a ƙasa mai tudu yana buƙatar hankali da natsuwa ta hanyar yin tafiya a hankali da amfani da ƙafafu yadda ya kamata. Za a iya sauka daga tudu cikin lafiya da kwanciyar hankali.

Mace da yara a kan keke ko kuma a kan acaɓa. Misalan amfanin faɗin wannan mace da yara a kan acaɓa: ‘na ga mace da yara a kan keke, suna tafiya kasuwa’, ‘mace da yara suna hawa acaɓa a hankali don tsaro’. Shawarwari kan hawa acaɓa ko babur da yara: yi amfani da hular kariya, a sa hular kariya don tsaro, hawa, hawan cikin hankali, a yi tafiya cikin natsuwa don guje wa hatsari. Tsayawa da kyau, a tabbatar da cewa yara sun zauna da kyau domin guje wa faɗuwa ko zamewa. Guje wa gudun tsalle, kada a yi gudun tsalle-tsalle don tsaron yara. Kula da… kula da babur ko acaɓa, a tabbatar komai yana aiki da kyau kafin fita, a tabbatar da komai da ke dangane da acaɓan ko babur yana cikin lafiya kuma yana aiki cikin natsuwa. Hawa babur ko acaɓa tare da yara, yana buƙatar hankali da kulawa da natsuwa domin guje wa faɗuwa ko hatsari a yayin tafiya. Wannan shi ne bayani a kan mace da yara a kan babur.

Mace a cikin kitchen ko a ɗakin girki tana dafa abinci. A Hausa ana iya cewa, ‘mace tana cikin ɗakin girki, tana girki’ ko kuma ‘uwargida tana dafa abinci a cikin kitchen’ ko ‘matar gida tana yin girki a ɗakin girki’. Ana iya amfani, ga misalan amfani: kamar za ka iya cewa, ‘uwar gida tana dafa tuwo a ɗakin girki’, ‘matar gida tana shirya abinci ga iyali a cikin ɗakin girki’. Ayyukan da ake yi a cikin ɗakin girki ko kuma kitchen: ana dafa abinci, ana soye-soye, ana gasa abinci, ana tsarman tuwon shinkafa ko na masara, ana yanka kayan miya, ana dafa miya ko kuma ana tuƙa miya, ana gyara kitchen a tsaftace shi ko a share shi ko a wanke shi. Misalan abinci da matar gida ko uwar gida take dafawa shi ne: ana iya dafa tuwo da miya, shinkafa da miya, waina da miya, ɗan wake, fura da nono, a irin su zoɓo, irin su yanka kayan marmari da dai sauransu. Su ana soya dankali, ana soya ƙosai da dai sauransu. Yin girki yana da muhimmanci wajen samar da lafiya da jin daɗi ga iyali. Matan gida na taimaka, na taka muhimmiyar rawa wajen samar da abinci mai gina jiki. Mata an albarkace su da iya sarrafa abinci cikin natsuwa da kwanciyar hankali da samar wa iyalinsu abinci nagartacce.

Mace tana durƙusawa don gaishe da mijinta. A Hausa, yadda mata ke gaishe da miji suna iya cewa, za a iya faɗan… mace tana durƙusawa don gaishe da mijinta. Uwar gida tana gaishe da mijinta cikin ladabi ko kuma matar aure tana durƙusawa tana gaishe da mijinta. Kamar ga misali, yadda na faɗa, za a iya ganin a ce, ‘an ga mace tana gaishe da mijinta ta hanyar durƙusawa’, ko ‘matar gida ta durƙusa, tana gai da mijinta’. Muhimmanci durƙusawa a al’adar Hausa: alamar ladabi ne da girmamawa tsakanin mata da mijinta kuma alamar biyayya ne don yana nuna biyayya da mutuntawa. Kyautata zumunci: yana ƙara kusanci da kyautatawa, kyautata alaƙa tsakanin ma’aurata, wannan kuma al’ada ce ta Hausawa. Misalan maganganun da za ka iya yi idan mace ta durƙusa wajen gaishe da mijinta, za ta ce, ‘ina gai da mai gida’. Ko kuma ‘barka da dawowa yallaɓai, ina yi maka fatan alheri’. Durƙuasa yayin gaisuwa al’ada ce ta girmamawa a cikin al’ummar Hausawa. Yana nuna ladabi, biyayya da kuma mutuntawa. Wannan al’adar tana ƙarfafa zaman lafiya da ƙaunar juna tsakanin ma’aurata da kuma ‘yan uwa baki ɗaya. Wannan hanya ce ta nuna ladabi da soyayya tsakanin al’umma.

Mace tana kasuwanci a kan kwale-kwale. Mace tana kasuwanci a kan kwale-kwale a Kogin Naija. Abubuwan da ake siyarwa: kayan marmari a wannan kwale-kwalen, kayan miya, kifi, doya da dankali, tumatur da albasa, abincin gargajiya, irin su robobi da sauransu. Inda ake wannan kasuwanci a kan kwale kwalen: kogin Neja, kogin Binuwai, tafkin Chadi, yankunan ruwan Niger-Delta, Niger State kenan, garin Yauri. Muhimancin kasuwanci a kan kwale-kwale: hanyar samun kuɗi, tana taimakawa wajen samun kuɗi ga mata a yankunan ruwa. Yana inganta tattalin arziki. Yana isar da kaya a sauƙaƙe, kayan abinci ko kayan masarufi suna zuwa kasuwa. Ruwa, ruwa matsayin hanya: a wasu yankunan, ruwa ne kawai hanyar kai kaya a kasuwa, shi ne hanyar bi a wurin kasuwanci. Kasuwanci a kan kwale-kwale yana taka muhimmiyar rawa, wajen bunƙasa tattalin arziki da tallafa wa rayuwar mata a yankunab ruwan Nigeria. Yana nuna ƙwazo, jajircewa da ƙarfin hali na matan kasuwa.

Mace tana ɓare rogo. Za a iya cewa mace tana ɓare rogo, ko kuma mu ce uwar gida tana fere rogo, ko matar gida tana cire ɓawon rogo. Aikin da ake yi kafin fere rogo: ana samun rogo shi kanshi, za a wanke shi, sai kuma a fere shi. Aikin da ake yi bayan fere rogo: za a wanke rogon, za a niƙa rogo, za a tace ruwan rogon, sannan sai a busar da rogon, za a iya yin gari, ko sarrafawa zuwa fufu. To amfanin rogo: za a iya mai da shi gari, za a yi amfani da shi kamar fufu, abinci ne mai nama, abincin dabbobi, sai kuma farin fulawa. Muhimmancin rogo a al’adun Hausawa: abinci ne mai cike da gina jiki, tushen abinci na gargajiya, tushen kuɗi ne. Mata da yawa suna siyar da gari da fufu don samun kuɗi. amfani da fulawar rogo: fulwar rogo tana amfani wajen yin abinci daban daban, kamar alkaki da waina. Ɓare rogo abu ne mai muhimmanci da ke ba da gudunmuwa ga tattalin arziki da abincin gida. Mata na nuna ƙwazo da jajircewa wajen sarrafa rogo zuwa gari, fufu da sauran abinci masu amfani ga al’umma.

Buki a Hausa. A Hausa, ana iya cewa buki, taron murna, shagali da sauransu. Irin bukukuwa: akwai bukin aure, akwai bukin haihuwa, akwai bukin zagayowar haihuwa, akwai bukin Kirsimati, akwai bukin Sallah, akwai bukin cika shekara, akwai shagalin nasara, akwai bukin yaye ɗalibai. Za a iya yin buki a gidansu, a… makarantu, ko kuma gidaje da dai sauransu. Abubuwan da ake yi a buki: ana raye-raye, ana waƙa, ana hawan doki, ana cin abinci, ba da kyauta, adon buki, sanya gargajiya. Muhimmancin buki a al’adun Hausawa: yana ƙarfafa zumunci, yana nuna godiya, rayar da al’ada, faɗakarwa da nishaɗi. buki hanya ce ta nuna farin ciki, godiya da ƙarfafa zumunci a tsakanin al’umma. A cikin al’adar Hausawa, bukukuwa suna ƙara haɗin kai da jin daɗin rayuwa. Don haka buki, hanya ce ta nishaɗi da annashuwa da nuna farin ciki a daidai lokacin da ake yin wannan bukin. Ana buki cikin aminci da albarka. Don haka buki, babban muhimmi ne ko jigo ne ta hanyar sadar da zumunci, ta hanyar nuna farin ciki da dukkanin al’umma.

Sarakunan gargajiya a yankin Igbo. Al’ummar Igbo, sarakunan gargajiya suna taka muhimmiyar rawa wajen jagorantar al’umma da kuma kulawa da al’adun gargajiya, duk da cewa tsarin shugabanci na Igbo, ya bambanta da na wasu ƙabilun. Akwai muƙaman sarauta da ake girmamawa sosai. Muhimman muƙaman sarauta a yankin Igbo: akwai ‘Eze’, wannan kalma tana nufin sarki ko shugaban al’umma. Akwai ‘Igwe’ wani suna da ake amfani da shi don sarki musamman a wasu yankunan. Obi’, ana amfani da wannan sunan don shugaban gari ko al’umma. ‘Ozo’, wannan muƙami ne na sarauta da ake ba wa mutanen da suka cancanta a al’umma. Rawar da sarakunan gargajiya ke takawa:: suna jagorantar al’umma, sasanta rikici tsakanin al’umma, kula da al’adu da wakilci. Ƙalubalen da sarakuna suke fuskanta: tasirin zamani, canje canjen na zamani suna iya yin tasiri ga rawar da sarakunan gargajiya ke takawa. Rikicin siyasa, wasu lokuta, rikice rikicen siyasa na iya shafar martabar sarakunan gargajiya. Tsaro, akwai lokutan da sarakunan gargajiya ke fuskantar barazanar tsaro. Tasirin sarakunan gargajiya a zamanin yanzu: duk da canje canjen zamani, sarakunan gargajiya a yankin Igbo suna ci gaba da kasancewa masu tasiri wajen jagorantar al’umma da kuma kulawa da al’adun gargajiya. Sarakunan gargajiya a yankin Igbo suna da muhimmiyar rawa wajen ci gaban al’umma da kuma kiyaye al’adun gargajiya. Ya zama dole a ba su goyon baya domin tabatar da ci gaba mai ɗorewa a yankin.

Garin ƙauye. Yadda ake gina gidaje a ƙauye. A cikin ƙauyuka, gidaje suna da sauƙi amma suna da ƙarfi da ɗorewa. Ana gina su ne da kayan gargajiya da ake samu daga yanayi. Ga yadda ake gina su: kayan gini:- ana buƙatar ƙasa, ana buƙatar ciyawa, ana buƙatar katako, ana buƙatar bulo, ana buƙatar zare da farin Yashi. Irin gidajen ƙauye: akwai gidan ƙasa, ana yin bangon gida da tubalin ƙasa. Ana gina gidan da tubali mai kauri don tabbatar da ƙarfi. Akwai gidan zana, ana gina su da zana ko ƙarfe. Akwai kuma gidan Fulani, ana yin su ne da katako da zana, ana yin su da ciyawa don kariya daga rana ko ruwan sama. Akwai farin gida. gine gine ne na laka amma ana rufe su da farin ciyawa ko goruba. Ana gina su ne da tubali na gargajiya, sai a rufe su da ciyawa mai siffar alwataki. Tsarin ginin gidan: shiryawa da wuri, ana kuma ginin tubaki, ana gina bangon gida, ana rufin gida, ana fentin ciki da waje, ana yin amfani da farin Yashi, wasu lokutan ana fentin gidan da lalle ko gawayi don ƙawatawa. Amfanin gidajen ƙauye: sanyi a lokacin zafi, ɗumi a lokacin sanyi, ƙarancin kuɗin gini, ƙarfafa al’ada, yanayi mai daɗi kuma. Gidaje ƙauye suna nuna ƙwarewa da hikimar ginin gargajiya. A girmama su kuma a kiyaye wannan al’adan mai ɗumbin tarihi da ƙima.

Shida na safe. Tsarin tashi mai natsuwa, jin daɗi da aiki. Tashi da safe da natsuwa yana taimakawa wajen fara rana da kwanciyar hankali da kuma ƙara aiki cikin hikima. Ga yadda za a tsara tashin safe: ƙarar agogo mai taushi:- ka sa agog ƙarar agogo mai taushi wanda ba zai tayar maka da hankali ba. Natsuwa da shaƙar iska:- ka zauna a kan gado na ‘yan mintuna, ka yi shaƙar iska sau uku, ko sau huɗu don samun natsuwa. Tashin safe kan ƙara kuzari. Za ka sha ruwa mai sanyi:- ka sha ruwa mai sanyi don farfaɗo da jiki. Taimakon jiki:- motsa jiki mai sauƙi. Yin yin ɗan motsa jiki mai sauƙi kamar miƙa, ruguntsumi, gwangwani, yin tafiya mai sauƙi. Idan kana kusa da filin shaƙatawa, yi ɗan tafiya don shaƙar iska mai daɗi. tsaftace kai da shiryawa:- ka yi wanka, ka tsaftace fuska, shirya kayan sutura. Lokacin addu’a da tunani:- ka yi addu’ar satinka, ka yi tunani mai zurfi, sannan ka taƙaita nazari. Tsarin aiki/Lissafin aiki:- rubuta jerin aikin da za ka yi a ranar. Fifikon aiki:- fara da ayyukan da suka fi muhimmanci ko wahala. Ƙayyade lokaci, ka saka kowane aiki, loacin gama shi domin inganta tafiyar da aikinka a wannan rana. Don haka, fara rana, fara ranarka da kwanciyar hankali da natsuwa yana taimakawa wajen cin ma burinka cikin sauƙi. Ka tsara lokacina, ka kasance mai ƙwazo da himma kuma ka kasance cikin farin ciki.